maaliykum salaam <hesitation> monsieur Diouf maa ngi lay delloo nuyu nuyoo bi te <hesitation> comme d' : fra accord nga ni man maay sa buur tay bon <hesitation> <inhales> loolu kontaan naa ci donc maa ngi tudd Lansana Diedhiou man maay <hesitation> chef d' antenne régionale <hesitation> bu programme alimentaire mondial PAM <inhales> te maa <hesitation> nekk bureau <hesitation> bureau Ka Kaolack ñu couvrir cinq régions d' intervention mooy région de Fatick région de Kaffrine <hesitation> Kaolack Diourbel ak Louga <noise> donc <hesitation> may profité di nuyu sama <hesitation> sama collègues yi nekk <hesitation> PAM Dakar <inhales> di nuyu égalemnt <hesitation> suñu partenaire <hesitation> technique mooy <hesitation> CANAS waa Jokalante waa <hesitation> Caritas waa Paza Lumacaf ak waa waa se waa Symbiose <smacks lips> <hesitation> fàttewuma tamit waa Proval bu Fatick donc di la <hesitation> jaajëfal ci <hesitation> occasion bi ci invitation bi <breath> pour <hesitation> ñu mën a waxtaan ci programme <hesitation> 4R merci

<breath> projet pro projet <hesitation> projet 4R mooy projet <hesitation> bu finance bu JCF tubaab yi dañu ko naan JCF JCF moo ko moo ko financé mooy benn kuréel <breath> bu <hesitation> buy yëngu ci wàllu changement climatique <breath> donc moom moo financé projet <hesitation> 4R projet bii <breath> dafa <hesitation> door ci région de Tambacounda ak Kolda <inhales> depuis deux mille treize <smacks lips> donc deux mille vingt et un mu intervenir ci <hesitation> région du centre <inhales> mooy ci ñetti région yii région Fatick région Kaffrine ak <hesitation> région Kaolack <breath> donc ci ñetti régions yii <hesitation> 3 départements ñenti ñe ñe ñetti départements lay intervenir <breath> mooŋ département Koungheul ci Kaffrine <inhales> département Nioro ci <hesitation> Kaolack <inhales> ak département Fatick ci <hesitation> ci Fatick donc projet boobu lu ko tax a jóg mooy dooleel <hesitation> baykat yi <smacks lips> donc <hesitation> parce que gis nañu ni changement climatique bi <hesitation> dafa sonal baykat yi donc mbay mi bay baykat yi lu ñu daan lu ñu doon am ci wàllum mbay dafa <hesitation> dellu ginnaaw lool lool lool ñu ne dañuy tëgg benn projet mooy projet bi pour gën leen dooleel moo waral ñii intervenir depuis <hesitation> depuis deux mille treize Tambacounda ak ak <hesitation> ak Kolda donc deux mille vingt et un comme ni nga ko waxee <inhales> ñii <hesitation> yaatal mbir mi pour dugal région ñetti régions yi mooy yu yu ma lim nii ci <hesitation> ré ci centre Sénégal <smacks lips> donc projet bii <hesitation> mi ngi tudd 4R <noise> 4R soo lo déggee muy 4 stratégies de gestion des des risques <inhales> am na ñu koy tuddee ñenti ñenti pneus wala ñenti tànk <inhales> pour jàppale baykat yi donc tànk bu nekk <hesitation> importance am mooy pour dooleel baykat bi <breath> tànk bu njëkk bi mooy <smacks lips> premier R mooy lépp luy jëmale ci dooleel mbay mi <inhales> ci wàllu <hesitation> mbay mbay dugub wala mbay ceeb mbay ceeb wala <hesitation> bay <hesitation> mboq lépp luy jëmale pour baykat bi mën a am soo mën mën mën a mën a mën a su bayee mu mën a am <hesitation> wàllu yokk rendement am wala <inhales> <hesitation> lépp luy dooleel suuf si pour baykat bi su bayee mu mën a <hesitation> yokk <hesitation> rendement bi wala am-am bi donc mooy premier R mooy R bu njëkk bi <smacks lips> ñaareel R bi mooy <hesitation> ci wàllu assurance agricole parce que gis ngeen <hesitation> assurance agricole <smacks lips> lu ko tax a jóg mooy aar baykat yi <breath> dañuy dégg dañu daan dégg assurance ci wàllu oto ci wàllu moto ak leneen ak leneen mais bii assurance <breath> ñi ne dañuy jàppale baykat yi de sorte que ëllëg suy suñuy jànkuwante ci ay jafe-jafe ñu mën leen aar maanaam ñu assuré seen <hesitation> seen producteur donc assurance agricole loolu moo ko tax a jóg PAM ne comme day gunge producteur yi <smacks lips> ak ci wàllu <hesitation> changement climatique léeg-léeg di nga bay <hesitation> du am du taw wala doo ci am dara PAM ne day <hesitation> lëkkaloo ak waa CANAS pour gën a gunge as pour gën a <hesitation> aar baykat yi su ko defee ëllëg su <hesitation> jafe-jafe amee <smacks lips> producteur bi mën a gë bañ bañ a perte carrément <breath> mais assurance da koy jàppale ci wàllu <hesitation> ndàmpaay su ko defee mu bañ a perte donc moo moo moo loolu moo tax <inhales> <hesitation> assurance ñu ne dafa am njëriñ ñu dugal ko ci programme bi <inhales> <hesitation> ci français <hesitation> ñuy nu mu mu <hesitation> ñu ngi koy naan transfert des risques <breath> donc mooy ñaareelu tànk bi ñetteelu tànk bi <inhales> ñu ne dañuy gunge baykat bi pour mu mën a denc mooy épargne <breath> maanaam <smacks lips> su bayee <hesitation> ñu mën koo tàggat si ni ñuy dencee ci wàllum microfinance maanaam <hesitation> kees yi am na ñu ki ñu leen di tuddee kees épargne et crédit <inhales> am na <hesitation> ñu leen di tuddee ñetti caabi yi <inhales> yooyu tamit ñu ne <smacks lips> dañuy xool <coughs> pardon nan la ñuy def pour gën a jàppale producteurs yi si wàllu denc <inhales> <hesitation> xaalis bi épargne <breath> bi ci topp mooy ñenteelu tànk bi mooy crédit <smacks lips> xam nga nit su dencee <hesitation> as tuuti xaalis dañu koy jàngal nu nu muy def pour xaalis boobu mën a multiplié wu maanaam <inhales> pour <hesitation> mu liggéey ci gën a am doole donc mooy <hesitation> crédit day jël crédit ci wàllu lu mu dencee mën a liggéey xaalis boobu su ko defe mu mën a am kom-kom suqali kom-komam donc mooy <hesitation> crédit bi mooy ñenti tànk yi <breath> donc <hesitation> gestion des ressources naturelles tansfert des risques épargne et crédit donc moo moom mooy <hesitation> moom moo tënk 4 programmes mu 4R bi donc tànk bu nekk maanaam pneu bu nekk lu ko tax a lu ko tax a jóg <inhales> mooy dooleel producteurs yi donc moom moo tax be ñi tëgg projet bi indi ko ci centre ci région du centre <hesitation> du Sénégal pour gën a jàppale producteurs yi

<smacks lips> <hesitation> lu may <hesitation> kontaan naa ci sa question bi lu may rappelé mooy assurance agrocon assurance agricole <hesitation> élément am bu bu bu bees la mais très important ci dispositif programme bi <breath> may rappelé donc assuarnce agricole fii Sénégal waa CANAS compagnie nationale d' assurance agricole du sénégal <inhales> ñoo ko ñoo ko yor te <hesitation> ci biir loolu PAM <smacks lips> dafa lëkkaloo ak waa Jokalante pour non seulement assurance agricole dañuy assuré producteurs yi ba pare <inhales> ñu accompagné leen ci a information climatique loolu dafa am solo <inhales> parce que producteur bu investir jël xaalisam dugal ko ci mbay mi te comme ni nga ko waxee sànq <hesitation> taw bi demeewul noonu da ngay jiw <hesitation> taw bi du ñëw <noise> nga perte wala xamoo ba yan période nga mën a jiw parce que wala xamoo également yan période ngay wis sa engrais <inhales> donc loolu <breath> ñu ne dañuy jokko dañuy dañuy jokkoo ak waa Jokalante donc Jokalante rôle am mooy <breath> day partagé information climatique mooy information météo <breath> donc <hesitation> lu ñu def mooy <breath> producteur yu bokk ci programme yi <smacks lips> ñun waa PAM dañu leen assuré maanaam assurance boobu ñu ne xam nga assurance da ngay fay produit la produit bi ngay jënd mais soo bokkee ci programme bi <inhales> PAM mu ne moom moo lay fayal ñaar a at bu njëkk bi mooy fay mooy mooy moo lay fayal lépp yow doo fay dara donc yow li ñu la sant mooy <noise> da ngay liggéey sa tool ak liggéey communautaire <inhales> su ñu nee reboisement nga dem bokk ci reboisement yi su ñu nee defar <hesitation> cordon pierreux wala diguette en cadre wala casier rase <inhales> da ngay dem bokk ci liggéey boobu donc liggéey boobu moom mooy tax ba nga bokk ci assurance bi <breath> lu ci des moom mooy Pa PAM moo lay versé sa xaalis mooy at bu njëkk bi <breath> ñaareel at bi PAM ne damay wàññi sa loxo sama loxo yow nga yokk yow nga participé contribué kay loolu la ñuy tuddee contribution <breath> maanaam ñi bokkoon ci programme bi daaw may rappelé ni daaw ci ñetti régions yi <breath> trois mille producteurs la ñu assurées donc trois mille producteurs yooyu yu daaw yi <breath> ren dañuy joxe seen contribution maanaam ku nekk day joxe deux mille franc ñenti téeméer <breath> donc lu ci des PAM moo lay versé maanaam producteur bu nekk PAM da koy joxe huit mille franc ci wàllu assurance agricole <smacks lips> donc loolu ñooñu mooy ñi bokk ci programme assurance programme PAM <breath> mais su dee yow bokkoo programme mu PAM <breath> ba léegi mën nga dem nga fayal sa bopp assurance da nga assuré sa tool maanaam su dee un hectare da ngay fay huit mille franc wala su dee sa doole tollul ci assuré un hectare mën nga assuré 0 50 hectare maanaam demi hectare <inhales> nga fay quatre mille franc donc loolu yooyu yépp ay possibilités la yi nga xamante ne producteur yi <hesitation> mu am na ko pour assuré toolam wi lu ko waral mooy <smacks lips> dañoo ne su dee bokkoo ci programme bi duñu la bàyyi nii

su dee da nga war a wis engrais ñu ne la tay dina taw di nga xam kañ nga war a wis sa engrais bi <breath> su dee da nga war a jiw ñu ne la taw bi dina ànd ak ngelaw <noise> di nga xam yow kañ nga war a jiw donc yooyu dafa am solo <breath> moo tax <hesitation> maa ngi gërëmaat encore waa waa waa Jakalante ñi nga xamante ne <breath> bés bu nekk ñu ngi ñuy <hesitation> alerté ñi ngi ñu ngi yónni message yi si suñu producteurs yi <breath> léegi producteur bu nekk au moins <hesitation> dina jot <noise> information climatique bu koy naan bu koy bu koy bu koy wax ni su dee taw bi dina am wala su dee taw bi dina ànd ak ngelaw wala dina am pause pluviométrique may lancé appel <breath> producteur yi yiy jot yiy faral di jot information climatique su ñu jotee information climatique <breath> nañ koo nañ ko wasaaroo nañ ko tasaaroo <breath> nañ <hesitation> su dee jot nga information climatique <inhales> da ngay informé sa nàttaangoo wala sa mbokk bu nekk ci gox bi nga xamante ni jotul information climatique su ko defee ñépp mën a jot information bi <breath> pour parce que c' est important information boobu moo mooy tax ba nga am orientation ci sa planification <hesitation> ci ci ci <hesitation> nawet mi

<smacks lips> <hesitation> PAM dafa <hesitation> dafa dafa mettre en place benn stratégie pour permettre communauté bi mooy <hesitation> ñun ñii communauté bi waa <hesitation> waa dëkk bi <breath> ñoom seen bopp ñu mën a tànnal seen bopp parce que cyble bi ñu ne producteurs yi nga xamante ne dañoo amuñu doole noonu ñooñu la ñuy jàppale <breath> te comme ci dëkk yi ñun waa PAM <hesitation> nit ñi ñoo leen gën a ñoo ñoo ñoo ñoo ñu gën a xamante seen seen seen bopp ñoo ñu gën a xam <breath> kan mooy moo néew doole ci communauté bi <smacks lips> ñu ne dañuy mettre en place benn comité comité de cyblage donc dëkk bu nekk am na ba dañu fa samp benn comité de cyblage donc comité boobu <breath> moom moo tànn ñi war a bokk ci prtogramme bi <smacks lips> may rappelé <hesitation> jigéen ñi dañ ci am <hesitation> représentation <breath> góor ñi ñi am foofu représent <hesitation> représentation <hesitation> xale yu góor yi ak xale yu jigéen yi tamit mag ñi tamit am nañu ay représentant ci comité de cyblage bi <breath> donc comité bi comité boobu moom moo toog seetlu ñan ñooy yelloo ci <hesitation> bokk programme bi su ko su ko defee su ñu génnee liste bi ñu soog ko su ñu soog ñu koo jox ñun dañuy xool rekk critères yi est ce que critères critères yi <hesitation> ñi doon tànn respecté nañu critères yooyu <breath> mooy comme ni ma ko waxee sànq ñi néew doole ak jigéen ñi <smacks lips> ñi ñi wa ñi ñi ñi ñi néew doole ñi tamit <breath> donc <hesitation> noonu la demee pour <hesitation> pour pour pour ñu mën a tànn ci ñi bokk ci ci ci ci programme bi ñu ne tamit <smacks lips> ci comité de ciblage boobu comme nu ma ko waxee il faut jigéen ñi tamit am ci baat parce que non seulement dañ ci am représentation mais suñu taxawalee bureau bi ci wàllu <hesitation> poste yi am solo yi poste stratégiques yi jigéen ñi tamit war nañu occupé postes yooyu <noise> donc <hesitation> dëkk bu nekk comité de gestion bi mooy <hesitation> comité bi war a seetlu ci liggéy bi comité yooyu jigéen ñi dañu ci am <hesitation> pàcc bu am solo maanaam représentation bu am solo donc <hesitation> may wax ni li ñu seetlu mooy gox yu bëri ci wàllu liggéey surtout liggéey ceeb bi jigéen ñi ñoo ñoo li ñu seetlu mooy jigéen ñi ñooy gën di yëngu ci liggéey ceeb bi moo tax <hesitation> programme bi <hesitation> wàllu wàllu <hesitation> jàppale ci ci ci liggéey ceeb bi ñu ne presque orientation yu bëri mooy <hesitation> lu gën a am solo ci <hesitation> jàppale <hesitation> mbay mi ci wàllu <hesitation> mbay ceeb bi daanaka jigéen ñi la ñuy ji la ñuy la ñuy jiital donc <hesitation> lii yépp pour wax ni vraiment jigéen ñi am ñu am nañu ci représentation bu bu am solo

<hesitation> effectivement xam nga erreur moom du ñàkk <hesitation> ciblage bu nekk am na <hesitation> am na am na erreur mais ñun <hesitation> erreur yi daf ñuy da da dañuy permettre <hesitation> at bu nekk dañuy def benn <hesitation> vérification dañuy naan suñuy partenaires yi na ñuy gën a seetle na ñuy gën a vérifié liste yi <smacks lips> su amee genre erreur yooyu <noise> ñu xool nan la ñuy def pouir remplacer leen moo tax autorités administratives yi ad administratives et <hesitation> autoriotés locales yi dañu leen im impliqué mooy <hesitation> les maires des communes mooy les <hesitation> les les les les sous préfet maanaam liste yooyu yépp dañu naan suñuy partenaires yi na ñuy partagé na ñuy <hesitation> na ñuy partagé liste yooyu pour ñi më am beaucoup plus de crédibilité <breath> donc <hesitation> <smacks lips> erreur yooyu <hesitation> erreur yooyu di du du du du ñàkk <hesitation> daaw dèjà ci trois mille <hesitation> producteurs yu daaw yi <smacks lips> dañoo def benn évaluation ñu xool <hesitation> effectivement ñan la ñuy ciblé ñu warulwoon a ñu ñu bokk te warulwoon a bokk ñu ne partenaires yi il faut ngeen xolaat ci liostes yi su ko defee ñu gën a ñu ñu gën a regforcé <hesitation> comment dirais je respecté critère de de critère de vulnérabilité bi

<hesitation> merci monsieur monsieur monsieur Diouf <hesitation> may rappelé rekk mooy première mission PAM mooy lu ñuy naan <hesitation> sauver des vies ñu yokk ci changer des vies maanaam sauver des vies et changer des vies maanaam PAM lu ko tax a jóg mooy <hesitation> xeex xiif bi <noise> xiif su xiif su amee <noise> xiif su amee si wàllu si si gox yi <noise> PAM lu ko ca tax a jóg mooy <hesitation> mooy mooy <noise> dañuy <hesitation> def tout pour <noise> nit ñi bañ a xiif maanaam su dee am na <hesitation> déplacé maanaam su dee inondaation m na nit ñiy déplacé namuñu lu ñuy lekk PAM mooy ñëw <noise> jàppale leen jox leen li ñuy lekk ñaanuñu ko Yàlla su dee am na guerre nit ñiy déplacé am ay refugié amuñu lu ñu lu ñuy lekk PAM day ñëw jàppale leen <breath> mais PAM ne léegi du ñu yem ci jox nit ñi lu ñuy lekk maanaam xeex xiif bi <breath> mais dañuy changé seen vie bi maanaam seen nekkin comme ni ñu koy waxee <hesitation> nit ki balaa nga koy jox lu muy lekk da nga koy jàngal nu muy ni ñuy nappee moo tax <noise> PAM ne dañu leen di gunge ci wàllum mbay mi jàngal leen tàggat leen pour su ëllëgee moom su fi nekkul <noise> ñoom producteurs yi mooy ñi ñi ñi mën a demal seen bopp moo tax PAM gunge leen ci wàllum mbay mi loolu beneen pàcc la beneen beneen beneen beneen côté bi mu ne dañu leen di jàppale ci wàllum ndenc bi mooy lu ma wax sànq dañu leen di jàppale ci wàllu épargne et crédit donc may rappelé rek ci programme 4R bi am nañu ñenti partenaires te partenaire bu nekk <breath> am nga lu ko tax a jóg su ma jëlee partenaire développement rural maanaam ñiy yëngu ci wàllum mbay mi ñi PAM lëkkaloo pour wàllu pour jàppale nit ñi ci wàllum mbay mi mooy <hesitation> soo demee <hesitation> Nioro Symbiose a nga fa

soo demee <hesitation> Kaffrine Pazalumacafa a nga fa donc ñetti partenaire yooyu ñoom la PAM lëkkaloo pour jàppale nit ñi ci wàllum mbay mi Caritas PAM <hesitation> dafa lëkkaloo ak Caritas pour jàppale gunge nit ñi ci wàllu épargne et crédit <smacks lips> maanaam wàllu denc xaalis wàllu <hesitation> liggéey wàllu banque céréaliaire sax bokk na ci wàllu * donc liggéey yooyu la ñuy lëkkaloo ak waa Caritas pour gunge jàppale ñi gën a jàppale nit ñi loolu <hesitation> benn partie bi beneen partie bi comme nu ma ko waxee sànq dañu lëkkaloo ak waa Canas ci wàllu assurance gën a jàppale nit ñi ci wàllu assurance <breath> à côté ci loolu tamit ñu lëkkaloo ak waa Jokalante ci wàllu information clmimatique <breath> donc dafa bëri ay programmes dafa bëri ay ay partenaires te partenaire bu nekk am nga <hesitation> sa wàll am nga au moins sa partition ci wàllu programme bi donc partenaire bu nekk lu ko tax a jóg mooy ndo dooleel baykat bi donc loolu lu ma bëgg a wax fii mooy PAM léegi yemul si <hesitation> si <hesitation> jox nit ñi lu ñuy lekk dong mais dafa dem au delà maanaam gunge nit ñi gën a jàppale nit ñi pour que su ëllëgee nit ñi gën a demal seen bopp même ci programme bii sax <hesitation> PAM <smacks lips> day def lu ñuy naan transfert monetaire maanaam ñi bokk ci programme ptojet bi PAM da leen di jàppale ci mbay mi ci denc xaalis bi mais dafa ne képp ku bokk